Wannan al’ada ce ta Bahaushe, musamman ma in aka ce ta ɓangaren Hausa-Fulani ta fi ƙarfi ta wajen Hausa-Fulani. Amma Hausawan ma suna yi, tatsar nonon akuya, ba ma iya shi ba, ana iya tatsar nonon saniya, raƙumi da kuma tunkiya, duk ana yi. To wannan tatsar nono da ake yi, in an tatsi nonon nan, akan yi amfani da shi ne a sha wajen karin kumallo, ko an yi abincin rana haka, bayan an ci, a sha shi ko da daddare kafin a kwanta akan iya a sha. Akan kuma ana iya damawa da fura. Fura wani abu ne da ake dagero, a niƙo gero a haɗa, a sa kayan ƙamshi a mulmula, a yi fura, akan haɗa da ita a dama a sha, kuma kafin nan, akan dafa shi nonon akuyar har a cire man, a yi wani abu da ake kira chukwi. Shi ma wannan akan mai da shi kamar wata alewa ne da za a iya ci ake tauna, ana ci kamar dai yadda yake alewa abu ne dai mai ɗan daɗi haka. To bayan haka ma, ana iya amfani da shi a siyar. Wasu bayan sun tatsa, su sukan mai da shi sana’a su tai kasuwa su sayar, a ba su kuɗi.

To, waɗannan mata dai a zaune in an lura da kyau, za a ga suna raba ƙwallon kwakwar manja da fatar, fatar mai amfani kenan, wacce ake amfani da ita wajen fidda tataccen manja. To da farko dai, in an je gona an yo sara, an saro shi ko an yo girbin shi nonon kwakwar manja, in an je girbin, ba kowane iri ake ɗauka ba, sai wanda ya yi ja, ko ya yi ruwan lemu haka, su akan fi amfani da su wajen saboda su ne suka toho suka nuna to suka nuna kuma za su ba da manja mai kyau. To bayan an saro an kawo gida, akan guma shi. Ɗan nonon za a sa ruwa, a guma shi, in an guma an fito da su, wannan gumawar ita za ta ba da dama, ta taimaka, da an bugi wannan curin nasu, kowanne ya warwatse, ya yi gefe, ya yi ɗai ɗai. To, bayan an yi haka, bayan sun yi gefe, wasu sukan bar shi kwana ɗaya biyu haka, yadda fatar za ta runsuna daga jikin ƙwallon. Idan ta runsuna ita za ta ba da dama in an zauna wajen ciccire ƙwallayen, sai fatar ya zama yana da sauƙi, ya ba da matuƙar gudunmuwa. Ko in sun zauna kamar yadda matan nan suke, za ka ga an samu irin madambaci, kwando, faranti ko dai wani abin mai kyau inda za a ke kife fatar mai amfani kenan, shi kuma ƙwallon akan watsar da shi a ƙasa ne, kamar dai yadda za ku gani a hoton nan.

To wannan idan na fahimci tambayan nan ana maganan yaya ake tun daka shi shuka manjan ne? Har izuwa tace manja, a samu manja kenan taco manjan, a samu manja da ake amfani da shi to ga bisani nai farko dai bayan shuka, an gama duk abun da za’a yi shuka, an samu iri mai kyau, an sa taki na gida da na zamani mai kyau, an kula da ita, an yi feshi, an yi waye da waye, shuka ta girma, ya fara fure, ‘ya’ya sun girma, sun nuna, an saro su daga gona, an yi sara, an yi gibi, an kawo su gida, za’a guma, bayan an guma, za’a zo a bige shi don a raba shi daga jikin itacen, nonon kenan kowane ya waste daya bayan daya, bayan an yi haka an bar shi kwanaki ya ɗan shika an zo an raba fatan, an raba fatan daga jikin kwallon kowanne. To, yanzu fatar me anfanin da ita ake manja, to akan samu turmi yanda muka ga iyayen mu suna yi akan samu turmi a zuba ta a zuba shi ko nan ma wasu ma sukan sake ɗan turarawa, in an turara wasu kuma haka za a zuba a yi ta duka, wannan na daka, wannan na duka, haka za a yi, kafin meye wannan ɗan an fara za ka ga manjan ya fita yana fita daga cikin wannan bawon amma se dai, kaf za ka samu cewar akwai zarurruka tunda fatan tana sanye da wasu zarurruka haka. To, wannan zarurrukan ita ce ake yaya ake tace su kenan ake raba su da manjan? Yadda ake yi shi ne.

Wannan noman… girbin doya suke, doya kuma an san ta tana daga cikin abincin da sukan yi watanni a ƙasa, sukan yi watanni, sukan shafe watanni daga takwas abin da ya yi sha biyu a ƙasa kafin a girbe su, da su da irin su rogo, sukan shafe watanni a ƙasa kafin a girbe su, wanda in an zo girbinsu abu ne mai sauƙi, ba mai wahala ba. Akan samu magirbi ne, daidai kan wajen tushiyar, kaɗan kaɗan ake kankarewa, saboda kar a je a sari doyar, kar a je a sari amfani, kaɗan kaɗan, yi ake ana sa hannu, ana tona. Duk inda aka ji ya yi tauri ne sai a ɗan sa magirbi, ko wani abu a ɗan karkaɗe, in ba haka ba, in aka ce za a sa gaba ɗaya, to za a samu matsala, za a karci, za a yanki doyar, za a yanki amfani. To haka ake yi. Kaɗan kaɗan kuma doya tana da matuƙar amfani, bayan an yi girbi akan yi amfani da ita, a ci a gida, ko a siyar, ko a fita da su ƙasashen waje, a siyar, kamar a shekarun baya ma inda lokacin, zamanin shugaba Buhari, aka so a riƙa safararsu daga Nigeria zuwa ƙasashen yamma, Turawan yamma, aka so a yi haka, amma abin ya ɗan ci tura. Doya ce tana da matuƙar amfani, tana ɗauke da sinadarai da dama kuma akan yi ta a sarrafa ta daban daban, abinci daban daban.

Girbi da kuma ɗaukar kaya, a kai su gida, a kai su wajen ajiya ko a shanya, bari in yi abin da dai muka fi yi a nan, a nan Arewacin wajen yankinmu, bari in fara da girbin dawa. Ita dawa dai ta fara ne daga kan, akwai farfara akwai ƙaura. To yadda ake girbi in an zo ranar farko, ya danganta da girman gonar. In an zo, za a yi sara, a sare tushen karar, tun daga ƙasa za a saro shi da adda ko da magirbi. In an sare shi, an gama sara gaba ɗaya gonar, to sai a zo, akwai kwankwatsa, inda za a zo da wuƙa, wasu da wuƙa, wasu da magirbi, wasu da adda, za a zo a kwankwatsa, a cire kan, daidai inda dawar take, a cire ta, a raba ta da karan, can saman kenan, dab da daidai wajen dawar, a cire, a sare, a kwankwatsa, a cire wannan ɗin dawar. To bayan nan, wasu sukan bar ta a gona, ita dawar, a yi taru ko a bar ta a wajen ta sha iska, ta sha iska ta sha iska kwana ɗaya zuwa biyar haka ta bushe tunda daman ita dawa tana zuwa ne lokacin sanyi dab ya zo. To in an bar ta lokacin, kwana ɗaya zuwa biyu, uku, wasu har biyar dai, ta bushe. To sai a zo casa, tazo za a zo da ƙaton mashimfiɗi da maza madaka ko mata, a tara ta. A gaskiya dai a yankinmu, maza ne suke yi. A samu itatuwa a rinƙa duka, ana duka, saboda wannan dukan ne zai sa ta, ta waste, ta fita daga jikin wannan tushen karan. To bayan an yi hakan, to sai a taro, a ɗauko buhu, mata dai su zo su yi shiƙa, suke fitar da dawar da shi ƙaiƙayin daban da dawa suna sheƙewa, dawa ana fitar da ita daban daban, haka haka haka haka. Bayan an gama, a ɗure a buhu, a ɗauko a amalanke, a kawo gida.

wannan ita ake cewa da sana'a kamun kifi ko su ni kuma mai yin sanar zan cemai ma sinci to a gargaciyance dai akwai masu yin ta wanda suke da ga shekara sai shekara, damuna zuwa damuna akwai kuma wayan da suke yi su sana'an su kenan gaba daya tun daga farkon shekara har karshe suna yinta amma anan kenan ina nufin musali in damuna ta sauka a kano za su bi ruwan da yake irin su tsalawa ruwa yazo sui kamun kifin su da ga nan in ruwa ya fara kasa su yi gaba a tafi Bauchi haka, haka har kudu har a zagayo to shi kuma wan nan maganan da ake mana ta kamun kifi um mallakakkiyan fadama ko korama ko gogi ko kuma wanda yanzu akeyi na dan karamin a gida wan da zaayi a fili a hada karamar fadama a ke kiwon kifi da ita dan a saya to ita wan nan sana'ar in kayi ya zaka yi ka girbi kifin naka ko kayi su din ka kamo kifin naka abun farko da ake nema shine za ka duba kifin cewar shin ya isa girbin ya yi girman da ya kai a girbeshi akwai girman da ake dubawa sabo da kodan in ba dan ciba kodan kaiwa kasuwa daraja na biyu sai ka nemo kayan girbin kayan da zasu taiimakama wajen girbin wanda suka kunshi irin su sange, gora, fatsa amma yauwanci na gida baka bukatan fatsa don ba'aso ajiyewa kifin ciwo yanzu duk yawanci an fi anfani da sange dan shi ba a so a jiwa kifin ciwo sai kuma lokacin yakan nemi lokacin da zakayi shi su din kamo kifin akwai lokutan da suka je, kaman da maraice ko da jijjibi shine da sassafe bayan alfajir kafin lokacin hantsi kenan kafin rana ta gama fitowa koda diddibi sai irin kasaniyar la'asar, to wasu sukan anfani anfi, an fi so anan dai in zai yi hu na gidan yayi anfani da sange wanda zaka dan rage ruwan da ke ciki.

um girbin masara to ya ake girbin masara ita dai masara dai a arewacin najeriya ana amfani da ita ne waje abubuwa dayawa ko a y i tuwo ko ayi tuwo ko ayi masa da wasu suna kunun masara to ya ake girbi, farko dai idan zaka yi girbin masara farko zaka sareta tun daga ƙasa kamar yanda ake saran rake ko saran dawa sarota da adda ko da magirbi bayan ka sareta kenan bayan um tun farko ma sai ta kai girbi sai ta nuna ganyen ya fara bushewa kuma ka buɗe alamun ta yi to bayan duk ka sarota wasu sukan tasheta a wani yankin za su tasheta in mata buka-buka wasu su barta kwana uku, wani sati wasu har wata ya danganta saboda yanzu arewaci ya ɓace ana yawan sata a gona to wasu sai ka ga ko an ajeta a gonan sai an sa mai-gadi to bayan an mata haka ta kai kwana uku sati har wata to sai a zo da ma'aikata a fara ciccire ita masaran ɗaya bayan ɗaya bayan an gama cireta an tarata gefe an tara karan a gefe to sai wajen a cire shi ƙwayar masaran daga jikin totuwar in kala uku ne akwai wanda ake yi hannu akwai kuma wanda ake yi da inji to na injin kala biyu ne injin akwai wanda zaka sa gaba-ɗaya da ɓawon da masarar da totuwan duka wanne zai fita da su daban shi kuma ɗayan sai dai ka cire ɓawon ka sa masaran da totuwar bari mu fara da shi wanda ake yi da hannu shi wanda ake yi da hannu in an fito da masaran za a bi ɗaya bayan ɗaya a cire ɓawon to yanzu ka ga kenan an cire ɓawo an bar masara da totuwan to masaran da totuwar za a tara ta a asamu ƙaton buhu na bugu a samu maza madaka sanduna suta dukanta suna dukanta har sai ta ware to sai ɗauko a fara tasa sai cashe to in aka cashe masara zata yi gefe totuwa zata yi gefe datti ta yi gefe sai a ɗaura a buhu shi kuma na injin da na faɗa kala biyu ne akwai wanda da ɓawon totuwar da masarar zaka sa in ka sa injin zai ware masarar gefe ɗaya totuwa gefe ɗaya bayo gefe daya akwai kuma ɗayan injin shi kuma sai ka cire ɓawon in ka cire shi kuma ɓawon ka sa totuwar da masaran masara a a gefe totuwa a agefe

Abinci na karin kumallon safe, guda uku na Nigeria wanda aka fi sani da su ƴan Nigeria suke ci guda uku na karin kurarllon safe masu gina jiki: Na farko akwai ƙosai, irin wanda aka fi yi a nan yankin arewacin Nigeria na biyu, akwai soyayyiyad doya ko dafaffiyad doya da miyan ƙwai. Na uku, akwai faten wake da plantain wanda su yarbawa ne yarbawa su suka fi yin irin wa'innan. Na farko, a gurguje yacce ake haɗa su ake dafa shi, shi dai na farko appu ana yin sa da gero, a kan niƙo gero a tace a bash shi ya kwana, washegari ai amfani da gasarar a dama koko, wannan shi ke nuna ma anfi sanin shi yana ƙunshe da nau'ikan sinadarin abinci irin na carbonhydrate, protein, starch. Sai kuma ƙosai wanda shi zallan wake ne za'a niƙa shi, shi kuma yana ɗauke da sinadarin protein, protein me yawa um kaga in ka haɗa ga protein ga carbohydrate ga vitamin kaga ka haɗa karin kumallo me kyau. Se na biyu, dafaffiyad doya da da miyan ƙwai, ita doya a samo ta me kyau, a feraye, a yanyanka ta, a suba a tukunya a dafa ta, kuma doya tana ƙunshe da ita ma sinadarin carbohydrate me yawa da starch se kuma miyan ƙwai, ƙwai, ƙwai ita yawancin shi dama sinadarin protein ne tattare da shi, se kuma ita miyan kuma wanda take ɗauke da irin su vitamin, manganese da da makamanta. Sai kuma na ƙarke shi ne faten wake da plaintain shi ma plaintain irin nau'ikan abincin ne da ke ɗauke da sinadarin carbohydrate a cikin shi da yawa, sai kuma waken shi kuma an san shi nau'ikan abinci ne da ke protein shi ma me yawa tattare da shi.

wannan ga gatanan dai uwargida a kicin a madafar abinci tana za ta haɗa karin kumallon safe ka ga a hoton farko da ke hagu zama gatanan kayan miya ne da ɗauko su wanda ya ƙunshi albasa attarugu da tumatur ga su nan tana yanyanka su kaɗan ƙananu ƙananu ta wanke su da alamu ga kwando nan da ruwa nan ta wanke dole sai ta wanke kafin ta yanyanka idan ka duba na biyu mai binsa kenan za ka ga ta ɗauko abin jajjage ƙaramin abin? tana zuba kayan miyan tana jajjaga su toh na ukun da kyau wannan plantain ne gashi nan dai plantain ɗin ne an ɗauko shi an fereye shi an yanyanka shi girman dai daidai misali kuma an zuba shi a mai an zuba shi a wajan an zuba shi a mai ana soyashi gashi nan man yana tafarfasa a gefe ma har ta kwashe wani ga wani nan kuma a kan mai yana tafasa nan kuma a hoto na huɗu ga shi nan tana tsaye tana haɗa ruwan shayine da kuma tana gama haɗa miyan tunda miyan ƙwai ta ke miyan ƙwai ta ke ma'ana dai ta miyan ƙwan nan yadda ake yin ta bayan wancan kayan miyan da ta jajjaga ta zuba su a cikin mai tana soyawa tana ga saboda kar ya ƙone wutan amma dole a ɗan barshi kaɗan saboda kar ya ƙone sai a zo daga bisani bayan an sa maggi da komai a fasa ƙwai a zuba iya adadin da kake so za ka zuba kamar huɗu abinda yayi sama duk da dai zai ma yadda ba zai yi yawa ba kana zubawa kana juyawa ƙwan yana haɗewa a jikinshi a na ƙarshen in an kula kuma ta gama haɗa komai ga plantain ɗin nan da miyar ƙwai a faranti ga kuma kofi a gefe da cokali da alamu dai a ciki shayi ta haɗa mai madara mai kauri wannan karin kumallon yayi wannan shi ake kira kowanne irin sinadarin nau'ikan abinci akwai akwai carbohydrate akwai protein akwai fat akwai vitamin dukkansu dai akwai su guda shidan nan

wannan shuka ne ta fara fidda fure wannan shukar shukar gwanda ce abinda yake nuna ta fara? ta fara fidda fure tare da ƙananun fure masu launin rawaya da fari a jikin ta? shukar wadda? ta fara fure tana nuna cewa nan da wata biyar zuwa sha ɗaya ta na fara fure ne bayan wata biyar zuwa sha ɗaya bayan dasa ta? wannan fure yana nufin meye ma'anar fure, fure yana nufin matakin da shuka kamar itacen nan misali ga gwanda a hoton nan samar da fure fure wannan wani muhimman mataki ne na rayuwar su saboda furen yana da muhimmaci wajen fitowar 'ya'yan itacen wato a samu gemanya a samu gwanda makamantansu? akwai matakai matakai da abubuwan da ke ƙarfafa itace ya fara fidda farko akwai hasken rana ita gwanda tana buƙatar hasken rana sa'o'i shida zuwa takwas a rana ka ga tana buƙatar rana isashiya tana buƙatar wajen gari inda ya ke da zafi nan kuma zafin gari yacca na faɗa tunda tana buƙatar rana? tsawon sa'o'i shida zuwa takwas ka ga kenan za a? zafin garin ya zama tsakanin degree celcius ashirin da ɗaya zuwa celcius talatin da biyu na zafin rana kuma yana buƙatar duk da haka suna buƙatar waje mai ɗan ruwa ruwa kamar in da a ke zubar da ruwa a kai a kai suna buƙatar wajen saboda suna da matuƙar samun ruwa suna buƙatar neman ruwa

Plantain ko agada ta siyarwa gasu nan an jera su ɗai ɗai dai dai an sa su a kasuwa mutane zasu zo su taya, su siya to shi dai farashin plain ya banbanta a kasuwannin ƙasan nan daban daban saboda ya danganta daga ina aka siyoshi kuɗin motan da akai mai wahalhalun da akai mai kuɗin dako da makamantanshi ya danganta kamar nan a arewacin najeriya dole kasan cewar duk inda kaga plantain ko agada kawoshi akayi to kaga dole daka inda aka kawoshi za'a mai kuɗin mota za'a mai kuɗin dako kuɗin wahalhalu da makamantan shi to dole kasan farashinsa zai banbanta da kamar misali legas da suke dashi wanda kawai da an ciro shi daga gona, kawoshi kawai za'ai kasuwa to shi wannan plantain ko agada yana zuwa ne a nono- nono, kuma duk nono sa guda ɗaya na ƙunshe da plantain ɗaiɗai daka goma zuwa ashirin inda dai farashin su ya banbanta kamar a garin plantain yana kai ga daka kan duk nono ɗaya zaka sameshi daga kan dubu uku abunda yai har dubu goma ma ya danaganta da farashin kasuwanni da yanda ka same shi a arewacin ƙasar nan to shi plantain an sanshi daman shuka shi ake yi a gona da an shuka shi ya kan kai wata wata tara zuwa sha biyu kafin a cire shi kafin a cire shi daka gona wannan wata lallai watannin nan ya cika ana cire shi ne kafin ya ƙarasa nuniya da sauran koranshi saboda jigilar shi kafin a kawo shi kuma da zuwa kasuwa in ba haka ba, in nunar tai yawa aka kawoshi da wuri ruɓewa zai yi, to shi yasa daga korensa ake ciroshi kawoshi nan kafin nan a mota ma ya ƙarasa nuna ko an aje shi kwana ɗaya sbiyu baya daɗewa ya ƙarasa nuna to shiyasa

Fadama ko taf ko ƙaramin tafki ko kwari duk dai dai inda kaga dai akwai fadama ko akwai kwari zaka ga waje ne da ƙasar wajen tana matuƙar riƙon ruwa kokuma ko kokuma zakaga wajen ne in an tona rijiya rijiya ta zamani ko ta da zaka ga ana samun ruwa mai yawa wannan ruwa fa ba fa ruwa kaɗan ba wanda kawai a asha ayi anfani dashi a gida magana ake ta ruwa wanda zai bada ikon ayi noma, ayi ƙaramar ƙoramar da za’ayi kiwon kifi haka zaka ga wajene da ƙasar tana rikon ruwan da wani lokacin in damina tazo sai dai a hakura da noma a wajen. sai dai ayi noma bayan rani. Zaka ga wajene ana noma shekara wajen yana da matuƙar kawo tattalin arziƙi bunƙasa tattalin arziƙi mai yawa yawa bunƙasa tattalin arziƙi mai yawa zakaga noman da ake abinci kam abinci da ya kama daga da masara, shinkafa, jar dawa, waken gwari, barkono, kayan miya da sauransu duk zaka ga cewar suna taimakawa sosai wajen bunƙasa tattalin arziƙin wajen wajajen to wajene da yake da nau’in ruwa yadda na faɗa na halitta ko na wucin gadi shi wannan tunda yana da ruwa, yakan taimaka zakaga kifaye suna suna ana samun yawan kiwon kifi ko kifi a wurin to shima kaga abu ne na tattalin arziki zaka ci kuma zaka siyar haka kamar kaga wurare a kano da ke da irin wajen, akwai minjibir zakaga su ma noma ake a shekara sau uku shinakafa sai a mata ci uku kayan miya zaka samu in kazo ƙaraye ma haka kura, ka taho daga duk zaka ga wajene da wani kuma akwai fadama wanda yake taimakawa wajen noman rani sosai matuƙar gaya da kuma kifi haka inka shiga jigawa ma irinsu haɗeja kazaure da makamantan su.

Kasafta kayan amfanin gona gurin raba kayan amfanin gona bayan girbi. Wannan abu ne matuƙa me kyau ga manomi wanda yake taimaka wa manomi ta hanyar kayan nomansa. Wannan rarrabar ya danganta, ta kai ga misalin rarrabawa ne ta kaman kimar girman kayan amfanin gona. Mu ɗauki tumatir misali idan ka girbe tumatir akwai manya, akwai ƙananu, akwai matsakaita. To idan da a ce misali kai ƙoƙari ka rarraba su ka kasafta su manya ka haɗa su waje ɗaya, matsakaita ka haɗa su waje ɗaya, ƙananu ka haɗa su waje ɗaya, in ka zo za ka fuskanci cewar ko a kasuwa farashinsu daban daban ne sakamakon cewar ka zo ta kwamutsa su gaba ɗaya. To da an je kuɗin goro za a musu, kuɗin farashi ɗaya za a musu. To ka ga matuƙa wannan gaya yana taimakawa wajen kai kanka se ka fi samun riba a kasuwancinka. Shi ya sa wannan yana da matuƙar mahimmanci. Sannan akwai abu na biyu akwai launi kaman mu ɗauka tumatir ɗin, launin jajaye wanda suke jajaye sosai da kuma ba su ƙarasa ja ba kuma su ba su kore ba, ba su gama nuna ba, da kuma waƴanda kuma koraye ne. Su ma haka in ka je kasuwa za ka ga kowanne farashinsa daban yake sakamakon shi ma ɗin ka kwamutsa su in aka je kuɗin goro za a musu kuɗi ɗaya za a musu. Amma waƴancan kwa kowanne da kuɗinshi in manya an siye shi dubu ɗaya to matsakaitan ɗari bakwai waƴancan kuma ɗari biyar sakamakon in ka haɗa su gabaɗaya ɗari bakwai. Ka ga kuma ai kai a cikin manomi da ka sha wahala kai ne ka faɗi. Se kuma inganci, shi ma ya kamata a kula da inganci da kuma lalacewa wanda suka lalace su ma dole a ware su gefe don kada su taɓa gudun su taɓa masu kyau kamar albasa in ka haɗa lalataciya da me kyau tuni za ta lalata me kyau ɗin wanda kuma farashinta dole ya karye da darajarta a cikin kasuwa. Wannan ka ga matuƙa yana yana taimakawa. To kuma akwai abubuwan da ake amfani da su wajen rarraba da suke taimakawa kaman injin nauyi kaman injina na fasaha kamar su na'urorin jigilar kaya, na'urorin tantancewa ta hanyar da na'urorin auna nauyi da ingantaccen rarrabawa bayan na iya rage, tsawaita rayuwar amfanin gona da inganta inganci cikin lamuran aikin gonanka.

Yadda ake kwaɓin fulawa idan za'ayi cake ne, burodi ne ko taliyan hausa tunda mu a nan hausawa anayin taliyan hausa za'a ƙwaɓa ta da akeyin ta da fulawa idan an kwaɓa taliyar za'a ɗan an kwaɓa ta amma ita ba'a sa mata yeast saidai a sa mata baking powder saboda tauri ba'a sonta ta kumbura. To nan za'a ɗauko injin taliya za'a bita ɗaya bayan ɗaya ana barbaɗa sai kaga tana fita irin girman tana fita irin girman taliya sirara sirara sirara. Sai kuma bayan nan a ɗauketa a shanya ta ta bushe, toh in ta bushe bayan ta bushe daganan za'a iya kaita a dafa ta a ci ta a matsayin taliya. Za kaga ana ce mata taliya yar ko taliyar hausa. To yanzu misali mu ɗauka ace zanyi burodi farko dai idan zakayi burodi kana bukatar fulawar ka a gefe kana bukatar ruwa ma ɗumi toh farko da zaka ɗan samo kwano ka ɗauko ruwannan mai ɗumi ka zuba shi kwano guda sai ka ɗauko yeast ka zuba. Bayan yeast bayan ka zuba yeast sai ka ɗauko sugar wasu suna son sugar wasu basa so amma fa kam duk burodi ana samai sugar, in kasa sugan sai ka idan yayi minti biyar haka ka sake ɗauko gishiri ka zuba kasa ƙwai ma saika juya bayan ka haɗa na'am saika ɗauko wannan fulawar taka saika haɗa su sai kayi tatayi kana juyawa kana juyawa zai fiya riƙe ma hannu amma haka zakayi ta kwaɓawa kana ta kwaɓi suna haɗa jikin su suna haɗa jiki bayan sun gama haɗa jikin su sai ka ɗauko mai ka ɗauko ka zuba ya kasance da inda zaka sa wannan rollan ka rolling ɗin shi burodin saboda ka fitar da wannan To idan kasawa rollan mai shine wannan kwaɓaɓɓiyar fulawan dake mannewa a wannan farantin kaima dole kasa a hannun ka saboda kar take mannewa a hannu idan kayi da wannan rollan zaka ga ka ya matseta sannan ya fitar da iskar. Bayan ya fitar da isakan saika ɗauko shi